Meen élevage yaam faap in kaa yaroogu muumeen paalin fopin daal in daal i mosee ñak mbaal dépuit na i ndime daal ga i ndef fo paal kon waam o lay ee xaƴa 4 ans mbamir ne rek commencer um o fi'aa opération jegaam paal tew koy paax kaam yaaco éliminer afula den. Yaam kaam jeg o terrain la andoona ye kan bug no xendan pour élevage soom ndaa koy bon comme moyen ke ndefafulee men <crosstalk> <hesitation> i début it no paal aful rek <hesitation> so njegaa teen yakaar o feet daal xaƴa tige maakangaa i mba ndok no naakin pambe yiin fopin jeg am paal jeg fambe fo a cek ndaa kan éliminer fop yoqiɗ paal ɓor .Mais nak o frére es a jega pambe o grand es a jega naak to in fop no mbind leŋ ne i ndefu waaw <noise> i amour fe surtout .Yaam ku o fi'aa moom to jegiro teen amour ret ke amour o ndaa yitam a yoona fo bisness. Yaam o bugangaa mbaal bo yaran buga a réussir anga o jikoxin waag o jeg teen tig yaam mbaal ne ko o ñoowdanan fo tig kon oxu na yara yit amour fe ɓekangan teen no pañtee buga teen tig kon a cikax ale it busness fe a foga teen. Waaw waagee ñak amour daal fo bisness teen ref no yar ku waagoona, waag o yare meen o amour fe o jegangaan avant tout o waag o muñin aprés koy a jirñangaan koy o waag o jeg teen busness jikooxa teen ga'aa teen a xooxof. Waaw sante'a roog a paax yaam waam o lay ee 3 tabaski aful daal naam o jikooxaa quoi 3 tabaski fi'anum daal a part yen saqa paal tew da ndima ya éliminé uma den koy saka <hesitation> <noise> fiya opération oxe ref 3ieme fois daal xe ref 3ieme fois. Bon mi' koy musiim o daaw financement fa leŋ mi' na débrouiller a fo propre moyen es taba taba no ken jala daal ten um jika ii. Ku geekuma no xaalis um ga'anga juk o deɓ um jik geek naaga um damtan bala tabaski ka mbaafna, kan xooxana den itam o ñoowes fi'angan a cikax ale nangiraam o xijla lool bon waam o lay refee financement i njalta ke i njala ka i njala fo propre moyen in daal waaw <noise> .Waaw comme ñakaful o ga' a ƭat ale rek ii o jegange o daaw lool neero nannaa information yoq kee mayu ka kumpa'ang ii. Ndaa koy oxu refna o waag'angaan o ret daaw financement période fene refuma mene um daawanga financement a jaranaxam um ret bo mbirkilaan jikik maaga paal am pagay prépare e tabaski ke na ngara waag o xendan a den waag o jikoox ndaa koy mosafulin mo fi'. Waam o lay ee ku yarma daal no moyen xooxes waaɗtan daal mosafulinum o fi' ndaa koy bugaam o ga' a ƭat ale; bien sur um ga'anga banque fa andoona yee intéret fe meɗee lool um ɗeet bo ande kene um rokanga teen um jalangaan xam sutoox bon bu boba waaganum o jeem yaam ku refna yit ko ɗetaa. Kum a rimankang o feet, o ga'anga ke ta rimankang ofeet a waranga ref o njiriñ o essayer bo and yaam a soɓanga to comme ne i njalta o ñoow i naan o njega yenisaay i naa moƴka yooɓid we andoona yee fop den kaa njikan. Mi' kom kaam xooxaa bon um jeganga financement waam o lay ee muumeen um jikitkan fo aliment rek ndaa probléme ngooñ probléme lakas wene fop waanum o, waagaanum o gérer kon saɗariim financement .Ndaa koy o ga'angiran rek waagafulino waaɗ xaƴa koyo daaw in ci'eeruna in bo i mbaag o ndokaa kam wiin we . Yaam calel in tamit ka barrer a in no mayu information mayu ko kumpa'ooran soɓanga ndiig a fadanga toujours maxey no coƥ ale presque kan yongaa kon mayu ka andoona yee yit xan a jeg baa waan o nanan no wiin we rek ndaa ga'kiro nam a ɓeerel kaaga soom o meen . Bon mi' koy journée jikooxuma veille tabaski retum jikooxaa, jikoox dak o jikahin <crosstalk> kam semaine naaga daal jikaam teen 4 4 kaaga ndefu goorgoorlooxa teen instant kene koy maxey dajale'a ka ɓaatikuma. Ndaa veille tabaski jikum a den ye jikooxuma jikoox bo pare rek ten dakum a jikahin i veille tabaski bon paales koy ne sutwa koy andee tafil toujours o mbay kam mbaar ne waam o lay ee a ɓogax bona ɓogax na taxaa da sutoox tafil chaque jour. Um xesanga bo yaam fi'aa dara xan yipan a den gooñ <hesitation> um jeganga pursiin fo ripaas um ñimna den comme pursin o ndik a yaranga kene soɓna nqes na faak xa tim ngayoox axanga ten um fi'an a den kirand fo o ndik ngooñ kene daal ref ken xontuta. Bon ndaa ñak o ɗom moom jegee meen yaam aliment fe fop kaa chére bon ay 2021 o saaku pursiin o xaƴa jaroogu 9000 ndiiki oxey reta bo ay 15000 16000 kaaga o buganga saq teen paal mayu. O layanga ye ɗomeeyo koo laya rek ndaa a ɗoma ripaas pour o jegatin moyen de 10000 ka jafeñ to mbaal moom ngooñ presque in mboy njiktan 4000 a soɓa too jegaam chance bo jeg ngooñes a ɗom ɗom ɗom koy xam jik ngooñ ɓaat yaam ke saqma no muumeen ka may piss ɗik, fo o faam fo paal. Kaga naranga mbog ngooñ ne bala ndiig ne fada ngooñ ne wa wañoox maxey prévoir aye xaam ɓaat ngooñ koy avant i mbada maaga ndaa koy aliment fe daal ten chére u lool to quantité fe waroona jeg pour de ñaam normale <hesitation> o xana taba taba a waagiran Kon waagaam o lay ee a ɗoma lool mbaal ne andoona yee ko xiɓin ku ta ñaamna wo cooxun o ten gisatoxee dara oxaga élevage um a ɗomu waaw <hesitation> waaw comme ne laytanoona comme tige ka jigid tabaski refee ndiiki waagafuliro forcé acceler a ñaama yoq ale. ka o waag o fi'an a den régime fa tane'u rek a nqesanga daal xan a njega beñuwar ngooñ cooxna den de ñaamin a yong teen xa sa xaa tim ngayoox axe it a mbugaan lool. Um yipanangaan a den ñaal ne xan da ñaam teen a yenganga um jeganga o ripaases fo pursines um yipana den de ñaam um dak o yipan a den xa kene xe <crosstalk> kon waagafuliro accelerer dara yaam comme tabaski fadafulee moom o narangaan o yodaden da ñaam, a ñaam alaga waagiro jikoox prix fa andoona yee xan a sutu teen. Kon a lamta o naxrafula fa den rek neexla den da mbañ o nqij da mbañ o yooy ndaa accelerer a ñaamin daal fadafulee quoi retanga bo aprés korite koy bu boba koy o forcé a den da ñaam .

<hesitation> Ka nangna gañ rek refeeru meen comme ga i tabataba'aa <noise> i mbagee accelerer coɗaa den heure fu refna ke da soxla'na kaaga moom waagooxafulee <crosstalk> kaaga waagwafulee i njegitanga ne i mbugitna koy naaga i mbuk o mbi'tanit. <crosstalk> Wala i njega o copain véterinaire ola andoona yee dés fois kaa ɓeeraa meen a vacciné anong a layonge cooɗi den kene cooɗi den kene cooɗi den kene <coughs> .Kaaga ka jegaa dés fois i yaam it a naa ndetaa sax ba laya ine <hesitation> o soxlaanga yoq ke xan o waag o pikiran o xooxof ke andoona yee waagee ñak. Ndaa a jega xa vaccin xa andoona yee koy den a ndetka da expliquer ong a mbindanong a ngara pikiranong kaaga fop o ka jega teen o sooganga jika koy ko ɓisa rek ɓogin ba ta xool o ɓekin kam paal ke soɓanga to kaaga tam xan o fi'anin traitement général.

Ndaa ba soogna gara koy awa berooxaa boo da ñaamaa a ñaam awa ñak o fod meen ndaa a meranga rek a fagaa ,meranga rek a faga <hesitation> ii. Ku jaxlandaxama na paal kam xooyka o vétérinaire ole i layin ne mbaal nene daal probléme kene fo probléme kene yakarum ta gara ɗeet teen ka ta jangna yaam ten jangun koy in i njangee.

<noise> <hesitation> ii kaaga koy i mbadafulee taaga yaam comme paal simple kene i mbi'aa <hesitation> paal simple ke moom <noise> <hesitation> a topatoox ale daal i njegafulu teen to yenisaay o traiter a den traitement le rek o soɓanga paal ladum ke kene andoona yee koy. A jega o copain ino leŋ mene o ndeɓ ino leŋ mene oxa saq na teen o xaga moom ten moƴu and a in no kaga xaga heure fu refna vétérinaire ka ñoowa no mbaal den wara a améliorer ora tige bo a supta raas fe bada ndefat ladum ndaa comme i njegafulee doole koy pour ndet no waa.ga bon

Ndaa a part kaaga moom bon veterinaire daal pour o vacciner a nin ten i soxla'aa teen pour ta gara vacciner daal kaaga i lamta den wala a soɓanga to mbaal ne ŋaayooxna <crosstalk> a soɓanga to mbaal ne andoona yee ko ɓisin no maal ta ŋaayoox. Ka o o mbinda date fe yaam mbaal ale 5 mois waru jeg ,mbaal ne a soɓa to goor o 5 mois fe xana doon 5 jours a soɓa o rew o a waa moin 5 jours kon mbaal ne a ŋaayooxanga . Ba jeg 3 mois rek warano piqure a calcium calcium :fraf e <hesitation> tera calcium terra calcium piqure angano ten, ten na aaraa o mbote nqe kamum pour xa qiƴ axe mbago ƴiiƴ bu boba terra calcium faga bo ta jegna 3 mois o piqure angaan o ten bata jegna 15 jours o ɓaat no ten sayu o fud ole maaka koy. O moƴo matandaa o piqure ole o moƴo mayanda o piqure ole a retanga bo ta fadna na accouchement rek ka yooɓan o ten a rimanga yitam o mbote nqe xan genoox xan a saɗik yaay fe yit xan o dimle'in yenisaay a naa jega fosis yaam ka jega doole a soɓanga to piqure oga no ten soɓa nga to piqure gon teen koy. <hesitation> A ñaamum fodee neen yit ka faible ka o mbote nqe a rimange a waa ñak o saɗik bon kene na ɓisiidaa perdre naisance daal yenisaay ta rimel a xon yaam o faible ne ta faible na xa qiƴum saɗikee kaga daal i njema teen daal. Paales koy mi' na saqana xooxes fop mi' na ɓogaa, mi' na suqi'aa, mi' na fi'aa fop i mboɓ ne ngar a yipanaxam foofi daal mi' na fi'aa fop. Mbaal nu refna teen en Etat tam kaam aarang neem arta o kiin rek i bug kiin comme paal ke ne sutooxa jegee sutoox ludul a ɓogel boba ɓogax fogaam me kam mbaar ne. <hesitation> Ka waaguna gaañ meen ba gaañ o meem daal fogaam ee ga'inum a topatax ale daal ten refee heure fu ta warna jang o vaccin xan fexey ta jang o vaccin um maaga yit terra calcium fi'aa mbaal na fudna moom terra calcium soom um fi'aa a part a ñaamale daal bu booba yit xan a ñaamale ta moƴo ñaamaa a paax ñaamaa ka riche na. Bu boba kom pursiin wala ɓasi fo ngooñ ne daal kam saxadan a nangan o ñaama koy xan a jeg doole pour ba fadna no a rim rek jegkee problème yoq ke waaw waagano neexla beranan ta jega ration speciale lum o xiɓangaan mana. O cooɗanga a cuk ake kene ten o cooɗin kene ta fi'ee xan a waag o ñaam quantité fa andoona yee xan a doyin daal wala kaaga daal xan a ci'in doole ba fadna na accouchement rek jegkee problème yoq ke yaam o xu na ñota rek faible ka o jeg o metax sax a waa ñak o gar. Ndaa a soɓanga to jega katan koy bon jegkee ben problème voila bon maega koy laadum o simple o fop ten soxla'u kaaga <hesitation> ku refna en état daal ka lamit topatoxel topatooxa la daal. Pour o aaro ɓiy onqe yo ba ñootel jegkee ben problème ndaa a soɓanga to ko xaƴin nene rek rek moom o mbote nqa wa gar a faible yaay fe wa gar a ñak fo soow bon booba croissance fe na maak ale te warna maak ñofkirano maak . Kaaga fop oxey teen <crosstalk> bon mi' koy no walum jur fop ku andoona yee rima daal to jaɓiro a numin kaam débrouiller a jik o biiborong gar ɓiran numnan boya ta jaɓka. Mais a fi'angaan semaine leŋ rek ka ƴaɓa o maak it ka mosaam o ci' teex na andoona yee ka ta leyale mumeen nu refna en état waaɗi lang a cek ala ɓopna o yipanangaan o ten ta ñaamin a rimanga ɓee nqe rek bug ke dara goɗo ɓee nqe.